Lowu ngumuntu osewele phansi osekhangelwa ngabantu abezempilakahle. Abanye bagqoke amamaski, abanye bagqoke okubomvu. Umuntu lowu bamlalise phansi, etshanini bayamkhangela ukuthi okungayisikho kuyini.

Leyi yindawo ethengisa amaphilisi amanenginengi ahlukahlukeneyo. Indawo leyi imhlophe futhi iyi orange ilezivalo ezimhlophe. Amaphilisi lawa alembala layo etshiyeneyo. Eminye imhlophe, eminye iluhlaza eminye ilembala yelanga.

lesi sisbiza sisisthi yi scan senqondo sitshengisa ingaphakathi yenqondo sikhangela ukuthi inqondo isebenza kahle yini lokuthi akukho okungabe kuhambe kabi enqondweni yomuntu wesilisa

Lowu ngumuntu wesilisa oxoxisana lomunye umuntu wesilisa .umuntu lowu ubukeka ehlupheke kakhulu ,ufake isandla esiphaqeni .kulenkomistho phambilikwakhe engabe ilamanzi lebhuku lokubhalela.

Laba ngabantu abathathu, ababili ngonesi abakhangela umuntu ukukhwela kwegazi lakhe kusetshenziswa umtshina wokukhangela igazi. Kulocingo phezulu kwamatafula lesikhwama lapho unesi afakela khona amabhuku akhe.

Laba ngabantu abatsha. Ababili ngabesilisa. Abanye ababili ngamantombazana. Abantu laba baxoxisana ngodaba lwesexual health, and Reproductive education. Abantu laba bathwele amankomitsho.

Lowu ngumuntu, umuntu omdala wesilisa ogqoke iyembe eyi"blue",ophethe ucingo efundisa abantu ngomkhuhlane weHIV leAIDS eRwanda. Umuntu lo ubafundisa esukumisa izandla

Lo ngumuntu wesifazana osesibhedlela oqeda kubeletha. Ubeletha abantwana ababili. Omunye ngoyinkazana omunye akukhanyisisi ukuthi ngoyinkazana kumbe ngongumfana. Umama lowu uhlezi embhedeni wesibhedlela.

Lowu ngumuntu osesibhedlela ogqoke iyembe emhlophe ohlatshwa engalweni ijekiseni ngumongikazi kumbe ngumuntu osebenza esibhedlela umuntu lowu laye ugqoke imusk ukuze engatheleli abanye umkhuhlane wakhe.

Laba ngabantu besifazana ababili. Omunye uzithwele, ulalisiwe esibhedlela. Omunye ngunesi omkhangelayo. Ukuthi isisu sakhe konke kuright. Umkhangela embambabamba isisu, Umama lowu uqamele emqamelweni omhlophe.

Isihlahla sesintu esitholakala egangeni isihlahla lesi silameva siyahlabanxa usibamba sisetshenziswa ukulapha umkhuhlane wesintu isihlahla lesi sikhulu lesi silamahlamvu amanengi aluhlaza

Lawa ngamaphilisi alombala oluhlaza, amaphilisi lawa manengi afakwe egabheni eliyiphinki. Amaphilisi lawa angasetshenziswa ukulapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo kuthi leminye esingayaziyo.

Imithi yesintu ehlukahlukeneyo, esetshenziswa ukulapha imikhuhlane etshiyatshiyeneyo. Eminye ibomvu, eminye imnyama, eminye iluhlaza eminye imhlophe eminye ifakwe emganinwi emncane etshiyatshiyeneyo ngoba isetshenziswa ukulapha izinto ezitshiyeneyo.